Madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwe kupfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri kana vachirape mikhuhlani inopararira uye kana achindoviga vanhu vanenge vafa ngemikuhlani inopararira kwemene.

Ana mukoti ngemadhogodheya anofana kuhamba mundaa achifundise vantu maringe ngezvemikuhlani inovaparire achiafundise nezvekupfeke zvivhere muromo, zvivhare nyare, uye zvivhare mwiri zvinodzivirire kubva kumukuhlani iyi.

Anamukoti ngemadhogodheya anokurudzirwa kupfeke zvivhare nyare, zvivhare muromo, ngezvivhare meso pamweni ngezvivhare mwiiri, kudzivirire mikuhlani inotapuriranwa. Uyezve antu anenge achirapwa anofanira kupfeke zvimwezvo zvinochengetedze utano kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kunge achipangidzwe ziyo maringe ngezveutano ana adori dori anokurudzirwe kumbayi hambiswe kusvi kuzvibhedhleri amweni onobaiwe mukhuhlani yakasiyana siyana inochengetedze utano hwavo.

Ikodzero yemuntu weshe kunge achikupangidzwe ruzivo maringe ngezvemikhuhlani. Antu anoshande kubazi rezveutano anofanire kuhamba mumaganga nemundau achiparidzire antu maringe nezveutano uye ngezvemikhuhlani ikupararire antu akwanise kuzvichengetedza.

Ikodzero yeantu eshe yekuhambe kuzvibhedhleya amweni achindoningirwe mikuhlani yakasiyana siyana, amweni achivhenekwa ndxondo, amweni achirapwe nyara amweni achirapwe mirenje inenge isina simba kwemene.

Antu anofanirwa kufundiswa maringe ngezve mukuhlani inopararira vagare vane chengedzo ngekuti imweni yemukuhlani iyi tinoyita puririrana ngekushaya zivo vantu vanosisa kuzvichengetedza nekupfeke zvivhara muromo zvivhara nyara nezvivhara muviri kwemene.

Mazuwa ematenda anopararire antu anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyara ,zvivhare mwiri ngezvivhare muromo kuitire kuti asatapurirane matenda aya pamwe nekuchengetedze anhu enharaunda anokuridzirwewo kupfeke zvinochengetedze.

Madhokodhee naanamukoti anofambe muntaa, munguva dzemikhuhlani inotapuriranwa, anenge achifafaidza ngekudzinge hosha, pamweni ngekudzidzise antu zvekuita munguva yemikhuhlani iyi.

Anamukoti ngemadhogohee anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyare, zvivhare miromo ngezvivhare mwiiri kana achirape mikuhlani inopararira. Uyezve antu anokurudzirwawo kuzvidzivirire kubve kumikuhlani iyi ngekupfeke zvivhare nyare nezvivhare miromo.

Madhokodheye pamweni ngaanamukoti anokurudzirwe kupfeke zvivharenyare, zvivharemuromo nezvivharemwiiri kana achirape matenda anopararire. Zvinobatsire kuchengetedze hutano hwawo uye hwemuntu waari kurape kwemene.

Inenge jee damba igwinyiso antu kanyanya-nyanya anamai nendombi anofanhire kushandise micheka yakakwenenzverwa zvemhando yepamusoro yedera-dera kana achinge achiteera mazuva ekumwedzi kuita kuti asabatwe ngemikuhlani.

Ana mukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kupfeka zvivhare nyara zvivhare muromo uye zvivhare mwiri kana achirapa mikuhlani inopararira zvinobatsira achengetedze hutano hwavo uye asabatwa nemikuhlani kwemene.

Vanamukoti nemadhokodheya anokurudzirwe kupfeka zvivhare muromo ngezvivhare nyara , vachirapa mukhuhlani inopararira , zvinobatsire kudzivirire utano hwawo uye newe muntu waanenge achirapa hwemene.

Munguwe yemukhuhlani inotapurirana, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunobaiwa majekiseni, pamwe nekupiwa zvivharenyare ngezvivhare miromo. Zvinoite kudzivirire mikhuhlani isatapurirane kwemene.

Ikodzero yemunthu weshe kuzvichengetedza kubva kumatenda anopararire anthu anokurudzirwe kupfeka zvivhare muromo zvivhare nyara ngezvivhare mwiri kana kune matenda anotapurirana kuchengetedze hutano hwemadhokodheya pamweni neweanthu.

Madhokoteya nana mukoti anokurudzirwa kupfeka zvivhare nyara, zvivhare muromo nezvivhare mwiri kana achirapa matenda anotapurirwana zvinobatsiridza kuchengetedza hutano hweavo vari kurapwa uye nehutano hwavo hwemene.

Ashandi anoshanda kubandiko rezveutano amweni anofanire kusangana achifundisana maringe ngezvemikuhlani inenge yechimbairumba munharaunda dzinogara anthu kuti oitaka sei pamweni ngekurape anthu sei kwemene.

Ikodzero yemuntu veshe kupangidzwa zivo maringe ngezveitano. Antu anofanire kuhambe kuzvibhedhlere, amweni onoringirwe kudziye kwemwiri, amwena achipihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana.

Ikodzero yemuntu weshe kuti achipuwe ruzivo maringe ngezveutano. Zvinobatsire antu kuti aringirwe mikuhlane yakasiyana siyana, aringirwe ngazi aringirwe opihwe mutombo.

Ikodzero yemuntu weshe antu anokurudzirwe kunge aive ane zivo nezveutano antu anokurudzirwe kuhambe kundau dzinobatsire antu ngeku zvibhehlere ombai fundiswe maringe ngezveutano kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kunge anezivo maringe ngezveutano antu anokurudzirwa kumwa mvura inobude pazvibhorani kana mvura inobuda pamatepi ngekuti mvura yemuzvikova nemumadhamu aina kuchena inope antu mukuhlani.

Ikodzero yemuntu weshe anogara mumuganga nemundau kuti awane zivio maringe nezveutano uye abatsirwe kana achinzwe mukuhlani yakasiyana siyana antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kuno vhenekwa ne madhokodheya kunopiwa mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kunge achiwana zivo maringe ngezvehutano antu anikurudzirwe kuhambe kundaa inenge ichiringirwe antu ngezvehutano. Antu apangidzwe zivo uye aziye kuchengetedza utano hwavo kwemene.

Antu haakurudzirwe kumwa mvura yemumadhamu ngemvura yemuzvikova. Antu anofanira kumwa mvura yakachena mvura inobuda pazvibhorani. Ngemvura yemumatepi ngekuti imvura inenge isina mikuhlani inokonzeresa matenda.

Ikodzero yemuntu vese kunga achipangidzwa zivo maringe ngezvehutano. Vantu vanokurudzirwe kumwa mvura inobuda pamatepi nemvura yepazvibhorani ngekuti mvura yemuzvimadhamu ngemuzvikova inenge ine hutachiona hunokonzera mukushani.

Ndaa nemumagange mwetinobva antu anokurudzirwa kumwa mvura yemumatepi ngemvura yemuzvibhorani antu ngaasimwe mvura yemumadhamu nemvura yemuzvikuva ngekuti inezvitachiona zvinokonzera mukuhlani kwemene.

Antu mundau dzatinobveyo nemumagange anokurudzirwe kumwa mvura yapama tepi, ngemvura yemuzvibhorani, mvura yekumadhamu ngezvikovha imvura isina kuchena. Inokonzere mukuhlani antu akagware vantu ngavamwe mura yakachena kwemene.

Antu aakurudzirwe kumwa mvura yemumakova nemuzvidhamu ngekuti ine hutachiona . Antu vanokurudzirwa kumwa mvura inobuda pamatepi ngekuzvibhorani ngekuti imvura yakachena imvura yakanatsurudzwa kwemene.

Antu anokurudzirwa kumwa mvura inobuda pazvibhorani nepamatepi ngekuti mvura iyi yakachena antu ngasamwe mvura yemumadhamu ngemvura yemuzvikora imweni ine hosha inokonzera mikuhlani inopararira.

Iko dzero yemuntu weshe kunge echiri ngiswa maererano nge zveitano. Vantu vano kurudzirwe kufundi swe maringe nezve utano. Zvino batsire antu angwarire utano hwavo uye agare ari atano asina mikhuhlani kwemene.

Utano wendxondo utano hwakakosha kwenene antu anokurudzirwa kuchengetedze utano wendxondo amweni anohambe kuzvibhehlere amweni kundazi anobatsira antu ovhenekwe ndxondo upuwa mitombo inorapa kwemene.

Utano hwendxondo utano hwakanaka kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe ndxondo dzavo, amweni opihwe mitombo inonatsiridze ndxondo kuti akwanise kugara neamwe zvakanaka.

Hutano hwendxondo utano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe ndxondo pamweni ngekudara zvirimundxondo dzavo amweni ariritirwe amweni opihwa mutombo kuti akwanise kugarisana neamweni zvakanaka kwemene.

Utano hwe ndxondo utano hwakakosha kwemene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera neku ndau dzinobatsirwe andu vonorapiwe utano hwe ndxondo nekuti hwakakosha antu opihwe mutombo unoporese ukwanise kugara nevamweni zvakanaka.

Utano hendxondo, hutano hwakakosha kwemene, antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nekundau dzinodetserwe antu anohwendxondo. Ndxondo dzikasarapwa antu anokwanise kurase njxere otange kupenga.

Utano hwendxondo hutano hwakakosha kwemene antu anokuridzirwe kukoshesa hutano hwendxondo antu anombayihamba kuzvibhedhlera kuno vhenekwa ndxondo pamwe nekutura zvaremera ndxondo kwemene.

Utano wendxondo utano hwakanaka kwemene antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kuvhenekwe ndxondo yawo amweni ono usi zvinonesa ndxondo yawo oite zvakanaka.

Ana mai ane ndani neachangobva kuzvara anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kundobaisa ndumure dzawo dzimweni dzinodonhedzerwa mitombo inorapire mikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Afundi ebandiko rezvehutano anokurudzirwe kuhamba mundaa achifundise antu maringe ngezveutano. Zvinobatsire antu agare aine ziwo, uye agare akangwarira maringe ngezveutano, uye kuvhenekwe ngazi kuvhenekwe mikuhlani pamweni ngekupuhwe mutombo.

Muzvibhehlera nekundaa dzinobatsirwe antu, antu anofanire kuhambeko kunobatsirwe maringe ngezvehutano kupangidzwe fundo kuvhenekwe mukuhlani, kuvhenekwe ngazi pamweni ngekupihwe mutombo inorape mukuhlani.

Kuzvibhedhlere nekundaa dzinorapirwe antu kunofanire kwakachena kune utsanana hwapamusoro. Kokuti antu afundire utsanana anonatsurudze kumhatso yavo, adziirire mukuhlani ngehutachiwana kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhedhlere ndimure dzinokurudzirwe kuendeswa kuzvibhedhlere kundovhenekwa pamweni ngekubaiwe mitombo inodzivirire kubve kumikuhlane yakasiyane siyane inobate ndimure kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinobatsirwe antu kunofana kunge kwakachekererwa mashango uye kune utsanana wepamusoro dera dera kuitire antu afundiswe ngezveutsanana anoitire kumbatso yayo amweni agare pakachena.

Kuzvibhedhleri nekundau kunobetserwe anyu kunofanire kune mota dzema amburenzi dzinotakure antu kuhambiswe kuzvipatara zvinenge zvine mishina yedera dera kuite kuti antu arapwe chimbi chimbi.

Ndau dzekuzvibhedhleya kunobatsirwa vantu kunofanira kugara kwakachekererwa mashango uye kunofanira kunge kune zvikwangwani zvinoratidza antu kumhatso kwaanofanira kudetserwa kwemene.

Kuzvibhedhleya nekumdaa dzinobatsirwe anymtu kunofanira kunge kune michina yakasiyana siyana imweni inoiswe ngazi, imweni inoiswe mutundo amweni achivhenekwe mukuhlani opihwe mitombo yakasiyana siyana.

Ana mai ane ndani nana mai achangobva kubare anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nendumure dzayo dzimweni dzinopihwa mutombo unorapa mukuhlani webesha ngekurapirwa mukuhlani inobata ndumure.

Kuzvibhehlera nekundaa dzinobatsirwa antu kunofanira kunge kuri pachena kuitire antu ahambe ari pamweni einoonekwa ngemadhokodheye anoduse mare oduse mare orapwe kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobatsirwa antu kuno fanirwe kunge kune utsanana uye kwakaxhekererwa Shango wakakwenenzverwa antu asabatwa nemukuhlani uye antu asabatwa nemukuhlani uye antu adzidze nezvehutano anoita zvekudzidza mbatso dzawo kwemene.

Kuzvibhedhleri nekundaa dzinobatsirwe antu, antu anokurudzirwa kuhambeko amweni anopiwe mishina ine mavhiri kana asisagone kufamba oga, amweni anofundiswe ngezve utsanana, amweni anotarirwe mikhuhlane yakasiyana siyana kwemene.

Kuzvibhedhlere antu anoshandeko anokurudzirwe kupfeke zvivharenyare, zvivharemuviri, ngezvivharemuromo kana achirape matenda anopararire. Zvinoitira achengetedze hutano hweantu aari kurapa uye utano hwawo hwemene.

Ikodzero yemuntu veshe kungaachipangidzwa fundo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsirwe antu onopihwe kupangidzwe zivo maringe nezveutano. Amweni achitorwe ngazi, achitorwe mutundo pamweni ngekupihwe mutombo.

Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya kwaanombayufundiswe maringe ngezveutano, ikodzero yemuntu weshe kunge achimbofundiswa ngezveutano zvinobatsira kuti antu ave ngezivo maringe ngemikuhlani uye ngemutombo yokushandisa kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kunge achipangidzwe zivo maringe ngezveutano. Antu anoshanda mubandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundaa ngemumakange achifundise antu maringe ngezveutano uye ngezvemikuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kunge achifundiswa maringe ngezveutano. Majaha ngendombi, anababa anamai anofanire kufundiswa maringe ngezveutano. Zvinovabatsire kuziye ngezveutano hwavo uye achizvidziirire kubve kumikuhlani kwemene.

Ashandi ebandiko rezveutano, anokurudzirwe kuhambe muntaa ngemumagange achikurudzire antu kuchengetedze utano pamweni kuvheneke ngazi kuvheneke mikhuhlani pamweni ngekupe anhu mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe namai ana baba majaha ngendombi kuti anga achizive maringe nezveutano hwepabonde zvinobatsire ngenge vanga vachidzivirirwe kubva kumukuhlani inopararira yakaita se edzi nehutachiwana hwe hiv imweni mukuhlani inobatirwe pabonde.

Renenge jee ndamba igwinyiso antu anofanire kuziiswe maringe ngezveutano. Antu anoshanda kubandiko rezveutano anokurudzirwa kuhamba mundau nemumugange achifundisa antu maringe ngezveutano uye ngezvemukhuhlani.

Anthu anoshande kubandiko rezveutano anokurudzirwa kuhambe mundau nemuma gange, echifundise anthu maringe nezve utano. Zvinoita anthu angwarire utano uye agare ari atano asina mukhuhlani, uyezve ari akagwinya kwemene.

Ikodzero ye antu ese juhambe kuzvibhedhlere nekundawu dzinobatsirwa antu. Antu vanofundiswe maringe nezvehutano. Pamweni kuvhenekwe mikhuhlani yakasiyana siyana, pamweni kupiwe mutombo kwemene.

Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera ngekumhatso inorapiwe antu kunofanire kunge kwakachena kune hutsanana hwepadera dera kuitire kuti anhu asabatire mikhuhlani uye anhu akopere zveutsanana ondoiteyo kumhatso yayo.

Kuzvibhedhlera ngekundau dzinodetserwe antu kune mishina yemhando yepamusoro, yedera-dera. Imweni inoshandiswe kuchengete mazita emitombo, mazita eantu anenge achirapwa, imweni kupe antu mitombo.

Kuzvibhehlera kune ndau dzakasiyana siyana, dzimweni kunoonekwe antu anorwara. Dzimweni kune zvihambiso zvekukwidza kuende kumhatso dzemudenga. Kumweni kunoonekwe antu neana.

Ku zvibhedhlere neku ndau dzino detserwe antu kune mishina yemhando yepa musoro ye dera dera imweni ye mishina iyi ino shandiswe ku vheneke zvino itika mukati mwe moyo imweni kuvheneke ndxondo imweni kuringire makodo antu opora.

Kuzvibhehlere kundaa dzinobatsirwa antu kunofanire kunge kwakakwenenzverwa, kunofanire kugara kwakavhurwa kuitire vantu anorware mukhuhlani pakati pehusiku akwanise kuhamba kuzvibhehlera kunobatsirwa kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhleya kwaanonga eifundiswa maringe ngezveutano achidzidziswa ngemadhokodheya pamweni ndimukoti kuzvidzivirire kubve kumukuhlani yakasiyana siyana.

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinoonekwe anthu kunofanira kunge kune utsanana hwepamusoro uedera dera mashango akachekererwa zvinoite anthu afundire ngezveutano andodzidzire kumbatsoya yekuchengetedze utsanana.

Kuzvibhedhlera kunovanikwe michina yemhando yesainzi. Michina iyi inosenzeswe kuvheneke mikuhlani yakasiyana-siyana, kuvheneke ngazi uye kuvheneke imweni mitombo inopuhwe antu kuti yakachena ere haina kukosha ere.

Ikodzero yemunthu weshe kuhamba muzvibhedhlere nekundau dzinobatsirwa anthu anonoringirwe makodo kuringirwa mirenje inodzimba amweni kumbaipiwa fundiso maringe ngezveutano amweni kupihwe mibhedha kana achidzimbikana.

Kumhatso kunotengeswe mitombo kunoshande antu anenge akafundira mabasa awo antu aya anobatsira asharuka kumaringe nekuatsanangurire zvinenge zviri pamutombo amweni anotengese mitombo inobatsire ndumure.

Kumhatso inotengeswe mitombo, mitombo inofane kungwarirwa pantu panotondorera kuitire kuti isapishwe ngezuwa ngekuti imweni ikapishwa ngezuwa inozotadza kuita basa rayo antu akapararira ngehukosha .

Kuzvibhedhela nendaa dzinotengeswa mitombo kunofanire kunge kwakakwenenzverwa kune hutsanana kuti antu asatapurirana ngemikushani uye antu anofanira kungeyo anofanira kuve ane fundo yepamusoro dera dera kuitire kuti apangidze fundo kuantu

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera kunyangwe ndumure dzinokurudzirwa kuhambe nadzo kuzvibhedhlera dzinoningirwe kumeso dzchitarirwe maziso ngekuti amweni anenge ane tsinga, amweni anode maboni boni kuti akone kuona.

Ikodzero yeantu kuti ahambe kuzvibhedhlera amweni avhenekwe makodo amweni ovhenekwe mikuhlani yakasiyana siyana makaita semitumbu munovhita vhita ,antu opihwe mitombo inorapa mikuhlani iyii antu opora .

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlere kunoringirwe makodo, mirenje ,nyara uye kutarirwe misana nekuti imweni misana inenge isisaita kugara yaakudzimba.

Ikodzero yana amai, anifanire kuhambe kuzvibhedhlere vekunoringirwe gomarara remukaka, amweni achiringirwe gomarara rezvibereko. Zvinote kuti agare achiziya hutano wawo kwemeni.

Ikodzero yemuntu weshe kunge ane ruzivo maringe ngezveutano. Antu ane korodzero kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwe utano hwemoyo, utano hwenxondo, pamweni ngekutarirwe chukela pamweni ngekupihwe mitombo.

Vantu vanokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere kunoningirwe ngemadhogodheya pamweni ngana mukoti. Achivheneke makodo amweni ngekupihwe chando chinotonhodze nyara inenge yavhunika echiita mitambo.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhehlere, amweni anonoringirwe makodo, amweni mirenje amweni nyara. Zvinobatsira antu agare achiziya maererano ngezveutano hwayo kwemene.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunovhenekwe hutano hwendxondo, kuvhenekwe mirenje, kuvhenekwe makodo pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana yakaite sewemwoyo. Antu anopihwe mishina yekuti akwanise kufema zvakanaka.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera ngekuti ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera kundovhenekwe ngemadhokodhee ngana mukoti opihwe mutombo inendera ngezvaari kuzwa kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kunge echihambe kuchibhedhlera nekundaa inobatsirwe vantu amweni anonovhenekwe makodo amweni anovhenekwe mirenje amweni opiwe mutombo 8norape mikhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Ikodzero yemuntu vese kuhamba kuzvibhedhlere kundovheneke ngemadhogodheye pamweni ndiana mukoti. Kune mishina yemhando yepamusoro-soro, imweni imishina yesaenzi inoshandiswa kuvheneke ngazi, mitundo kuvheneke mikuhlani pamweni ngekupa antu mitombo.

Ikodzero yeauntu weshe kunga achiningirwa antu anofanirwa irwa kuningirwa zvirwere zvemoyo zvakaita seasima zvinokonzera anhu atadze kufema zvakanaka anhu opiwa michina yekushandisa kuti agone kufema zvakanaka utano kuenderere mberi kwemene.

Ikodzero yemuntu vese kuhambe kuchibhedhlere nekundaa dzinobatsirwe. Antu anonopihwe michina inoti agone kufema kana achizarirwa aine chirwere cheasima.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhedhlere kundoringirwe makodo, kunoringirwe mirenje, kunoringirwe ndxondo pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana siyana, antu ochengetedze utano hwawo kwemene.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera asharukwa anovhenekwe makodo amweni avhenekwe mirenje amweni achivheneke nyara. Amweni achivhenekwe musana ngekuti misana yeasharukwa inotiva kana vachikura, inode kurapwa vachipiwe mitombo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ahambe kuzvibhedhlera kundovhenekwa ngemadhokodheya achipiwa mitombo, pamweni unode kuonekwa nemadhokodheya zvibatsire kuchengetedza utano uye kuti munhu apore nemudakaro.

Rinenge je damba igwinyiso remene-mene pashi reshe tenderere vantu vanokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera kundovhenekwa ngekuti kune chirwere chemakodo chekushaiwa Simba antu opiwa mitombo inorapa mikuhlani uyu.

Rinenge jee, damba igwinyiso remene mene. Antu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere. Kuzvibedhlere kwangemishina yemhando. Asharukwa anonovhenekwa maziso achivhenekwe tsanga pamweni ngekupihwe mishonga inodzivise tsanga amweni achipihwe magirazi ekuonesa.

Ikodzero yemundu weshe kurapiwe antu anofanire kuhamba kuzvibhedhleri uko amweni anonovhenekwi makodo amweni ovhenekwe marenje , antu ane mirenje inenge yakuwara anipihwe mitombo pamweni nekuiswa mvura inotonhorera kuti mirenje iite zvakanaka.

Ikodzero yemuntu weshe kundonongirwa kuzvibhedhlera ngemadhokodheya achivhenekwe mukuhlani yakasiyana siyana kunyanya ndumure dzinobatwa nemikuhlani yebesha anhu anovhenekwa ngonxo ovhenekwe mwoyo uye kupuhwa mutombo.

Ikodzero yemuntu veshe kuhambe kuzvibhedhlere nemundaa dzinobatsirwa antu, onovheneke makodo kuvhenekwe murenje. Pamweni kuvhenekwe meso anenge ane tsanga opihwa mutombo kana magirazi ekuti aone zvakanaka kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kuhambe kuzvibhedhlere nendau dzinobatsira antu. Mazuwa anyamashi kwemuchina inoshandiswa kuvheneke maziso kuvhenekwe tsaga uye maziso asingachaoni antu opuwa maboniboni ekuonesa kwemene.

Ikodzero ye muntu weshe kupfeke zvivhare nyare zvivhare muromo ngezvi vhare mwiri kana kune matenda ano pararire izvi zvinoti batsire ku chengetedze utano uye mu kuhlani isa pararira ku antu ese.

Kuzvibhedhlere nekundau dzinobatsirwa antu kune mhatso inoite ngezvesainzi. Mhatso iyi inemishina inotore ngazi inovheneke mikuhlani imweni inogadzire mitombo inopihwe antu.

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinobadzirwe antu kune michina yechizvino-zvino inenge irimumamhatso esainzi. Michina iyi inoshandiswe kuringire anamai anendani, kuringire mwoyo uye nekuvheneke ndxondo kwemene.

Kuzvibhedhlere nekuntaa dzinobatsirwa antu, kune mphatso ine mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Mishina iyi ngeyesainzi. Inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mutundo nekuvheneke makodo ,uye kupe antu mitombo.

Kuzvibhehlera kune mhatso yesaenzi. Mhatso iyi ine mishina yepamusoro yederadera. Imweni ine mibhedha inopihwa asharukwa nana mai ane ndani paanenge achivhenekwa nemadhokodheya kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu kune mbatso nemichina yesainzi michina iyi inoshandiswa kuvheneka mutundo kuvheneka ngazi kuvheneka mikuhlani imweni inoshandiswa kugadzira mitombo inopuwa antu.

Kuzvibhehleri nekundaa dzinobatsirwe antu kune michina inefuro rinodzimure moto kana zvibhehleri zvabatire moto. Michina iyi yakanakisa kwemene ngekuti inochengetedze nzvimbo nguva yemoto kwemene.

Kuzvibhedhlera kwave nemhatso ine mishina yescience imweni yemishina yescience inoshandiswe kutarire mwoyo kutarire musana yeantu imweni kutarire xondo antu achirapirwe kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundaa dzinorapwe antu kunemhatso ine michina yesainzi. Michina yesainzi iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mutundo, kuvheneke mukuhlani yakasiyana-siyana uye kuvheneke mutombo inopihwa amweni.

Kuzvibhedhlere nekundau dzinobatsirwe vantu kune mimhatso ine mishina inovheneke antu imweni inovheneke zvibereko kutatire gomarara. Imweni inovheneke ana baba nyasi yayo kuti hainazve gomarara.

Ku zvibhedhlere ngeku ndau dzino batsirwe antu kune mhatso ye sainzi ine mishina imweni ye mishina iyi inoshandiswa kuvheneke ngazi kuvheneke mutundo uye kuvheneke imweni ye mutombo inopihwe antu kuti aina mu kuhlani ere kwemene.

Kuzvibhehleri nendau dzinodetserwa antu kune mhatso yesainzi. Mhatso iyi ine mishina imweni inovheneka ngazi, imweni kuvheneke mutundo, kuvheneke mitombo kuti haina hutachiwana here ungapararira.

Kuzvibhedhlera ngekundau dzinobatsirwa anthu kune mphatso dzine mishina yanyamashi. Mishiini iyi inoshandiswa kuvheneke makodo, kuvheneke mirenje, kuvheneka mwoyo, imweni kuvheneke mitombo inopuwe vanthu, kuti aina ukosha ere?

Kuzvibhedhleri nekundaa dzinobetserwe antu kune muchina yesainzi imweni inoshandiswe kuringire antu makodo kuringire antu meno kuringire antu maziso ane maziso asina kuite zvakanaka apuwe maboni boni ekuravisa kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundaa inobetserwa anthu kune mhatso ine mishina yeSainzi imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke mitundo, kuvheneke ngazi, kuvheneke mikuhlani uye kuvheneke mutombo imweni inopuwe vanthu kuti aina utachiona here.

Ana mhai vachangobve kuzvare nanamhai vanendani vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera pamweni ngendani dzayo kubaiwe mitombo ngemikuhalani yakasiyana siyana inobate ndumure dzeikura .

Ana mai ane ndani neachangobve kubare nokutudzirwe kuhambe nendumure kuzvibhedhleri dzimweni dzinovhenekwe mukhuhlani yakasiyana siyana amweni achidonedzerwe mutombo pamwe chete nekupiwe mutombo yakasiyana siyana.

Ana amai achangobva kubara nana mai akazvitakura, anokurudzirwa aende kuzvibhedhlere uko amweni anono vhenekwe mwiri yawo nendani dzawo dzinopihwe mitombo inorapa yengohlani dzakasiyana siyana kukura kwayo.

Anamai ane ndani neachangobve kubare anokurudzirwa kuti kuhambe kuzvibhedhlere nendani, pamweni nendumure dzayo dzinobaiwe pamweni ngekudonhedzerwe mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana, inobate ndumure.

Ana mai ane ndani neachangobve kunereka anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera nendumure dzawo. Dzimweni ndumure dzopihwe mitombo yekudonhedzerwe inorapa kubve kumikuhlani yakasiyana siyana uyezve ana mai iwawo opihwe mitombo inosimbise mwiri.

Ana mai ane ndani neachangobva kubarwa anokurudzirwa kuhamba mundani dzawo kudonhedzerwa mitombo dzimweni yakadai nemikuhlani yebesha yakarongwrwa kubva kumukuhlani inobata ndani nendumure kwemene.

Anamai ane ndani nanamai achangobve kuzvara anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhleya nendumure dzawo dzimweni dzinodonhedzerwe mitombo pamweni ngekupihwe mitombo inosungise mwiri kwemene.

Anamai ane ndani nanamai achangobva kuzvara anokurudzirwa kuhambe kuzvibhendleri nendumure dzavo. Dzimweni dzinonhedzerwa mitombo dzinorapa mikhuhlani inobata ndumure ana otopona kwemene.

Ana mai ane ndani nana mai achangobve kubare ano kurudzirwa ku hambe ku zvibhedhleri ne ndani dzawo amweni ne ndumure dzichino baiwe pamweni neku pihwe mitombo ino rape mikuhlani yaka siyana siyana ino bate ndumure.

Ana mai ane ndani nana mai vachangobva kubara vanokurudzirwa kuhambe nendumura dzawo kuzvibhedhlera Dzimwnei dziboningirwa makodo pamweni nekubaiwa mitombo yemikuhlani kwebesha kwemene.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwaangemichini yemhando yepamosoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandiswa kuvheneke ngazi, kuvheneke mutundo, imweni kuvheneke meso. Antu opihwe mitombo inorape mukuhlane iyi.

Mazuva anyamashi kuzvidhedhlere kwavanikwe michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuringire ngazi, kuringire kodo, kuingire mirenje, antu vopihwe mitombo inoshanda kwemene.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa tumishina twakasiyana siyana twumweni temishina iyi twunoshandiswa kuvhiya ana mai anenge ane ndani anenge achisununguka twumweni twunoshandiswa kunama ana mai anenge ane mimba kana apedza kusununguka.

Maizviziva here kuti kune mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa kuchengeta mishina inovheneka ngazi kuvheneka mutundo imwnei inoshandiswa kuvheneka ngazi rakasiyana siyana antu opiwe mutombo.

Kuzvibhedhlera kwaangemushina yemhando yederadera. Imweni yemushina iyi inopangidze zivo kumadhokodheya, imweni inopangidze zivo kuantu anenge achirapwa. Zvinobatsiridze kuti antu aziye ngezvemukhuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Kuzvibhedhlere nyamashi kune twumishina twumweni twunoshandiswe kubvisa meno anenge achirwadza. Twumishina utwu twunorerutse basa remadhokodheye ngekuti aakwanisi kubviswa meno neminwe. Izvi zvinorerutsa basa ravo kwemene.

Kuzvibhedhleri kwawe ngemuchina yemando yepamusoro dera deraimweni mishina iyi iri pedo nemibhedhakuitire kutarira anamai ane ndani asharuka ane renjere Ngemikodo inodzimba anennga achivhenekwa nemishina iyi kwemene.

Kuzvibhedhlera kwavanikwe michina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemichina iyi inoshandiswe kugadzire nyara dzinozopihwe antu anenge ane nyara dzakatsakatika mutsaona antu otokwanise kupona.

Kuzvibhedhlera kwakuonekwa mishini yemhando yepamusoro yedera dera imweni Yemushina iyi inoshandiswa kuvheneka mwoyo kuvheneka ngonxo imweni kuningira mitombo imweni pamweni kupa vantu mitombo yakanaka kwemene.

Kuzvibhedhlera kwanemushina yemhando ipamusoro dera dera. Imweni mishina iyi, inoshandiswe kovheneka mitundo, kovheneka ngazi. Imweni inogadzira mitombo inopiwa antu anenge anemkhuhlane kwemene.

Kuzvibhehleri kwawange nemishina yemhamndo yepamusoro yepadereradera imweni inemibhedha inoti antu agare akadekara achivhenekwe ngemadhokodheya achirapwe mikhuhlane pamweni nekupiwe mitombo kwemene.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemushina iyi inoshandiswa panenge paitika tsaona eipa vantu mweya vachihambiswa kuzvibhedhlera imweni yemuchina iyi inoshandiswa kuvheneka ngazi pamweni nemutundo vantu vopihwa mutombo.

Kuzvibhedhlera kune mishina yemhando yepamusoro dera dera imweni mishina iyi inoshandiswa kuchengetedza tumushina tudiki twakaita sezvigero manaiti ngemajekiseni zvinoshandiswa ngemadhokodheiii.

Kuzvibhedhlere kovanikwa muchina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvhiya ana mai panenge achibare ndani. Imweni inoshandiswe kunama ana amai kana asununguke ndani.

Mazuwa anyamushi kuzvibhedhlera kwaane mishini yemhandoepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvhiya anaamai vanenge vachizvara. Imweni inoshandiswa kunama anaamai anenge asununguka.

Kuzvibhedhlere kune mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke mitundo, kuvheneke ngazi, imweni kunyore mitombo inodiwe neantu anenge achidzimbikana kwemene.

Kuzvibhedhleya kwane michina yemhando yepamusoro . Imweni yemichina iyi inoshandiswa kuvheneke ndani imweni kutarira mitombo unopiwa antu kuti yakanaka ere kwemene.

Kuzvibhedhlera kwaange mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemishina iyi inopihwa anthu kuti akwanise kugara imweni yemishina iyi ine mavhiri inopohwe anthu asingakwanisi kufamba zvakanaka anenga avhunika mikodo kwemene.

Kuzvibhedhlera kwava ngemichina yemhando yepamusoro soro imweni yemichina iyi antu anoita zvekurarira amwe anoita zvekugarira achivhenekwe mukuhlani yakasiyana-siyana imweni inokurise mukuhlani irikuhwikwe nemuntu, muntu opiwe mitombo inorape.

Kuzvibhedhleya kwane muchina wemhando yepamusoro dera dera imweni muchina iyi inoshandiswe kuchengete ngazi kuchengete mitondo kuchengete michina yakaita sezvigeyo mapanga nemanayiti.

Kuzvibhedhlere kune tumishina twakasiyana-siyana. Imweni yakaita setuzvigero, tumapanga, tumanayiti ngemajekiseni. Imweni inoshandiswe kuvhiya anaamai ane ndani paanenge achizvare ndumure. Imweni inoshandiswe kunama vanaamai kana apedze kuzvare.

Kuzvibhedhlere kwaange mishina imweni inoshandiswa kusimbise nyara anhu achisimudza imweni inoshandiswe kusimbise mikodo ngemirenje anhu achisimudza zvinobatsira anthu ave ngemuviri yakagwinyisa ave ngemuviri isina mikuhlani.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni Yemushina iyi inoshandiswa kuchengeta mitombo kuti isapishwa ngezuwa imweni igare pantu panotonderera isazoshaisha hutano ndumure nana mai ane ndani.

Mazuva anyamashi kuzvibhedhlera kwava nemuchini yemhando yepamusoro yedera dera, imweni michina inoshandiswa kuvheneke ndani, imweni kuvheneka nyara dzinenge dzasvodoka, imweni inovheneke mikodo achitarise antu kwomene.

Kuzvibhehlera kune mushina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mushina iyi inoshandiswa kuvheneke ngazi kuvheneka mutundo imweni inoshandiswa kugadzire mitombo inorape antu kwemene.

Kuzvibhedhlera kwavangemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni michina mabhokisi inoshandiswe kuchengetedze mitombo. Imweni inoshandiswe kuchengetedze ngazi dzinenge dzatorwa kuantu padzinenge dzichivhenekwe mukuhlani.

Kuzvibhedhlere kwaa ngemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi antu anorapwa akagara, imwe akaite kurarire achivhenekwe mikuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inotarire mitombo inopihwe antu kuti yakanaka here.

Kuzvibhedhlere kune tumushina tudiki diki tunoshandiswa ngemadhokodheye imweni anoshandisa achivhiya anamai anentani paanenge achisununguke imweni inoshandiswa kuvhiya antu anenge aita tsaona imweni inoshandiswa kusona antu.

Kuzvibhedhlere kwaange twumishina twudiki-diki neimwe mikurusa. Mishina iyi inoshandiswe kuvhiya anamai anenge achizvara, imweni kunama anamai anenge abva kusununguka. Imweni inoshandiswa kuningire mikhuhlani ,pamweni nekupa anhu mutombo.

Kuzvibhedhlera kune tumuchina twemhando yepamusoro yepadera dera twumweni twmishina iyi tunoshandiswe kupa ndumure mutombo twumweni kuvhiya ana amai vane ndani pavanenge vachisununguka vasingakwanisi kusununguka zvakanaka.

Kuzvibhehlera kwanemichina yemhando yepaderadera. Imweni yemushina iyi inoshandiswa kupa ndumure mitombo ngekuti dzinenge dzisingagoni kumwa. Dzinopiwe nemushina iyi. Imweni inoshandiswa kuvheneke ngazi, imweni kuvheneke mitundo.

Mazuwanyashi kuzvibhedhlera kwange mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni mishina iyi inoshandiswe kuringire ngazi, kuringire mitundo imweni kuringire mitombo kuti Haina utachiwana here inopihwe antu kwemene.

Kuzvibhehlera kwane mishini yakasiyana siyana. Tumweni tudiki amweni mazigurusa. Mishina mudiki yakaita sema naiti inoshandiswa kusona ana mai anenge avhiyiwa paanenge achisununguka.

Kuzvibhedhlere kwaa ngemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kusimbise mirenje, imweni kusimbise misana. Antu anenge achiidhonza-dhonza kuti ave negwinyiso.

Ku zvibhedhleri kwange mushina ye mhando yepa musoro ye dera dera imweni ye mishina iyi ino shandiswe ku chengete ngazi imweni ku chengete mutundo inenge ichi ongororwa mu kuhlani imweni ino shandiswe ku chengete mitombo inozo pihwe antu.

Kuzvibhehleri kwaange mishina yemhando yemapusoro yederadera imweni yemishini iyi inoshandiswe kuvhenke kupisha kwemwiri imweni inoshandiswe kuvheneke ngazi imweni inoshandiswe kuvheneke ndani dzaana mai.

Kuzvibhedhlera kwaange mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mitundo. Imweni inozororerwe ngeasharukwa, imweni naanmai ane ndani paanenge achirwara achiringirwe ngemadhokodheye.

Ma, uwa anyamashi kuzvibhedhlere kwaange mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kugadzire mitombo inopihwe antu anenge ane mikhuhlani yakasiyana-siyana, antu otoshandisa, opora.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepamusoro soro yedera dera, imweni antu anogare yovheneke ngazi, mitondo, mikohlani uye kuvheneke mitombo inopihwe antu kuti haina kukosha here, antu opihwe mitomba yakachena kwemene.

Kuzvibhedhlera kwakuonekwa mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni antu anogarapo achirapirwapo imweni yakapfawa zvekuti inopuruzira antu ngondlo dzova nerudakaro kwemene.

Kuzvibhedhleri kunowanike mishina yemhando yepamusoro yedera-dera, imweni mishina iyi inoshandiswe kuvheneka ndani, imweni inoshandiswe kugeze nzeve dzine tsvina, imweni kugeze meno anenge akwasharara ,antu opora kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabaikosha antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana imweni unopihwa kuzvibhedhlera imweni kuzvitoro zvinotengeswa mitombo.

Kuzvibhedhlera kwavane mishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni mishina iyo inoshandiswa kutore ngazi, kuvheneka mutundo nekuvheneke mukhuhlani yakasiyana siyana uye kuvheneka mitombo inopiwa antu kuti yakachena ere kwemene.

Kuzvibhedhlera kawangemishina yemhando yepamusoro yedera dera, imweni mishina iyi inochengeterwa mumabhokisi akagadzirwa zvemhando yepamusoro yedera dera kuchengetedze zvikwanisiro izvi ngekuti azvifaniri kubatwa ngeutachiona.

Ku zvibhedhlere kwange mishina yaka siayana siyana imweni ye mishina iyi ndeye ndumure ino pihwe ndumure kuti dzitambise padzino mbai rapwe kuitire kuti dzisa shamarika kwemene.

Kuzvibhedhleri kune mishina yemhando yepamusoro edera dera imweni antu anorapwa akagara pachigaro achivhenekwe maziso achivhenekwe mwoyo achivhenekwe nzeve amweni opihwe mitombo inkrape mikhuhlani.

Kuzvibhedhlera kwakuwanikwa mishina yakaita semibhedha imweni inopihwa ana mai ane ndani panguwa dzekubara ndani pamweni inopihwa asharukwa asingakwanisi kufamba kuti azorore pakurapiwa.

Kuzvibhedhlera kwaa ngemishini yepamusoro dera dera , imweni yemishini iyi inoshandiswaa kuongorora zviri mukati mumitumbi mwedu, imweni kuongorora mwoyo yedu, imweni kuongorora ndxondo, omene

Rinenge jeee, damba igwinyiso antu anokurudzirwee kuhambe kuzvibhedhlere. Kwava nemichini yemhando yepamusoro, yedera dera, imweni yemishina iyi inosimbisa makodo, inobate makodo kuti anamane, adzoreredzwe pamweni, muntu akwanise kufamba zvakanaka

Kuzvibhedhlere kwawande mishina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yakaita sezvi zvigero zvinoshandiswa kuvhiya anamai ane ntani paanenge achisununguka asingakwanisi kuzvare zvakanaka kwemene.

Kuzvibhedhleri kwava ngemichina yakasiyana-siyana. Dzimweni isimbi dzinoisiwe pamakodo eanhu anenge atyoka mutsaona kutiire kuti afambe zvakanaka uye agwinyisire pakufamba.

Kuzvibhedhlera kwaane mushina yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemishina iyi inoshandiswe kuvheneke kurova kwemoyo imweni inovheneke makodo imweni inovheneke mirenje imweni inovheneke mitombo inopiwe antu.

Kuzvibhehlera kwaane mishina yemhando yepamusoro -deradera imweni mishina iyi inoshandiswe kuchengetedze mitombo iri panotonhorere imweni kuchengetedza mishina idiki inoshandiswe yakaite sezvigero mapanga ngemanaiti.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inoshandiswe kunana mai, imweni inovadzivirire kuti vasadzimbiwa kana vachitevera mazuva ayo kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi, mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mukhuhlani yakasiyana-siyana. Imweni inowanikwa kuzvibhedhlera imweni kuzvitoro zvinotengese mitombo, antu oishandise opore.

Mitombo yemazuwa anyamashi ,mitombo inoshanda kwemene, imweni yemitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyana siyana imweni inobatsire anhu kuti aite muiri dzakagwinya kana amwa mitombo iyi , inobatsire makodo asina simba kana amwa mitombo iyi.

Mazuva anyamashi kwave nemitombo inorape zvemene. Mitombo iyi inofanire kushandiswe ngeantu anenge abharirwa ngemadhogodheya kuzvibhedhlere, imweni inopiwe kuzvibhedhlera imweni antu anotenge kuzvitora.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inorape mitumbu munoshinya shinya imweni inorape mitumbu munochaya. Zvinobatsira antu apore kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inorapa maningi. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi, imweni yemitombo iyi inovanikwe kuzvibhehlera imweni inotengeswe kuzvitora zvinotengese mitombo.

Mutombo yemazuwa anyamashi mitombo inorapa kwemene. Imweni yemitombo iyi inoshandiswe pamaziso anenge aine tsanga kuti aone zvakanaka. Imweni inopihwe antu anenge achizwe mudumbu munoshinya-shinya, nemunochaya-chaya kuti apore.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni inoshandiswe kuchenese mvura imweni inoshandiswa kugadzira makanda anenge agwasharara antu itopona kwemene.

Mitombo yemazuwanyamashe, mitombo inoshanda kwemene. Imweni mitombo iyi inorape mikhuhlane yakasiyana siyana. Imweni yemitombo iyi inobatsira kuwedzera ngazi, imweni inobatsira kuit kuti moyo urove zvakanaka kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera ondoonekwa nemadhokodheya onyorerwa mitombo inoshanda ondoshanda kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti imweni inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana mitombo iyi inowanikwa kuzvibhedhlera imweni kuzvitoro zvinotengesa mitombo iyi kwemene.

Mitombo inoshanda nyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo ngekuti kune mikuhlani yakasiyana-siyana antu anopihwa kuzvibhedhlera amweni anotenga kuzvitoro zvinotengeswa mitombo iyi imweni inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ,ngekuti inorape mikhuhlani yakati kuti, yakasiyana-siyana. Imweni inokurudzirwa nemadhokodhee, Imweni inowanikwe kuzvitoro zvinotengese mitombo iyi antu anofundiswe ngezvayo.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi inodzivirire andu kuti asarumwa nenhunga imweni inodzivirire andu kubve kumukuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi inoshandiswa kudzivirira andu kubva kumukuhlani yakasiyana siyana anombayihambe kunyika dzimweru kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inenge yakaiswa mutumapurasitiki, tumabhotoro, mumakadhibhokisi. Mitombo iyi inokurudzirwa ngemadhogodheya ngekuti inobate basa kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti imweni yemutombo iyi inorape mukhuhlani yakasiyana siyana imweni inorape mikhuhlani yebeshe kundumure kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni mitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyana siyana antu otopore, imweni yemitombo iyi inwanikwe kuzvibhedhlera imweni inowanikwe kuzvitoro.

Mutombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni yemutombo iyi inoshandiswe kukesha meno antu anokurudzirwe kushandise mutombo iyi ngekuti inorape mukhulani yakasiyana siyana uye inonatsurudze mukanwa kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi inoshandiswe kurape zvipfuwo. Inokurudzirwe ngemadhogodheya anoite ngezvezvipfuyo kuti itengwe kuzvitoro, zvipfuyo zvitopore.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni anoipihwa kuzvibhehlera imweni anonyorerwa ngemadhokodheyi kwemene.

Mitombo dzechizvino zvino mitombo inorape anthu, anthu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni inorape makanda anenge akakwasharara ngekubvise tumapundu tunoite anthu akwasharare kumeso.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inoporese ipapo ipapo antu achafaniri kuhambe kuzvibhedhlere anenge atopora chiripo ripocho.

Mitombo ye mazuva anyamashi mitombo ino shanda kwemene imweni ye mutombo iyi ino shandiswa antu kana arya chikafu kuti chi shandisike zvakanaka mu mwiri yavo uye asango rasa rasa chikafu kwemene.

Mazuwanyashi kwange mitombo imweni inopiwe ndumure ichiita zvekudonhedzera nekuti ndumure adzikwanisi kushamira dzoga imweni inobairwe pamadhiripi antu owane mitombo iyi otopora.

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo yalanaka kwemene imweni inoshandiswa ngearume kuti agwinyise mitezo yawo kana achiite mabasa anode simba kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni yemitombo iyi aifanire kupishwa ngezuva, inofanire kugara pantu panotontorere ,ndiko kuti ishande kuhinisire antu anodzimbiwe.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inobashanda kwemene. Imweni mitombo iyi inoshandiswa kurapa mukuhlani yebesha kundumure, imweni kuasharukwa anthu otopora kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene imweni yemutombo iyi inoshandiswa kurapa maziso imweni kurapa nzeve dzisaita zvakanaka antu opora.

Mitombo yemazuvanyamashe, mitombo inoshanda kumweni inorape mikhuhlane yakasiyana siyana. Antu anokurudzorwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo iyi. Imwe inopiwa kuzvibhedhleri, imweni inorape kumhanyamhanya kwemitumbu anenge manyoka.

Mitombo yechizvino zvino mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi imweni inorape Shura matongo antu otógwinye kweuta kweupenyu hwese ari pachirongwa achimwe mitombo iyi kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inoshandiswe ngeantu vanonga vane makanda akakwasharara enenge eiita zviyayo zvisina kujairika. Imweni inopiwa vantu kuzvibhedhleri kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana imweni inobatsire anthu kuti ave ngechizvaro chakazarurwa kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni inopuhwe ndumure kurape mikhuhlani yebesha imweni inopuhwa asharukwa kurapa makodo anodzimba imweni inopihwa anhu ane ndxondo, kudziisa ndxondo kuti dzisadzimba.

Mitombo yechizvinozvino mitombo inoshanda kwemene mitombo iyi inorape mikhuhlane yakasiyanasiyana uye antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi nekuti inorape zvakasiyanasiyana kwemene.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene. Imweni mitombo iyi inoshandiswe kuwedzera ngazi. Imweni kudzivirire mwoyo kuti irove zvakanaka antu opora kwemene.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakakosha kwemene. Imweni yemitombo iyi zvimabhandiji zvinosungiswa antu anenge asangana netsaona kuitira kuti asarase ngazi yakawanda, achihambiswe kuzvibhedhlere kwemene.

Utano hwengondlo utano hwakakosha kwemene antu anofana kukoshesa utano hwengondlo antu asinganzwi zvakanaka anofanira kuhambe kundaa dzinobatsirwa antu onobhuya zvinenge zvichivaremera zvinovabatsira kusaremedza ngondlo antu opora.

Utano hwe ndxondo utano hwaka kosha kwe mene antu anoshande ku bandiko rezve utano vano kukurudzirwe kuhambe mundau achi fundisa antu maringe nezve utano hwe ndxondo antu gare echi ziye zvaka koshera utano hwe ndxondo pamwe neku pihwa mitombo.

Utano hwendxondo utano kwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere achinoringirwe ndxondo amweni asisazwi zvakanaka anohambe kundaa dzinobatsirwe antu achinoringirwa ndxondo dzavo pamwe ngekutura mitoro yakaremera antu.

Utano hwendxondo utano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere nekundaa dzinobatsire antu, ondorekete ngekubhuya ngemadhokodhere echiapire zvinonetsa mundxondo yawo. Amweni anobveyo apora.

Ana adoridori anokurudzirwe kuhambiswe kuzvibhehlere amweni ondovhenekwe, amweni achipiwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Amweni achidonhedzerwe mitombo yavo yekupera kwemwedzi kwemene.

Ana adoredore anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwe ngemadhokodheya. Amweni achiringirwe meso, ane meso asina kuite zvakanaka opihwe maboni boni okuonesa.

Anamai ane ndani nana mhayi achangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhamba nendumure dzayo kuenda kuzvibhedhlere kunovhenekwe ngemadhokodheya dzimweni dzichipihwe mitombo yekudhonhedzera dzimweni dzibaiwe mutombo wemukhuhlani webesha.

Ana adori dori anokurudziru kufundiswe ngezveutano uye kudzidziswe kudzingise moto kana mwoto wabatire mumhatso yaanofundirezvinoati akure akangwarira uye ane zivo.

Ana adodori anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere amweni anovhenekwe ngemadhokodheye amweni anodonhererwe mitombo inorape amweni anovhenekwe mikhulani yakasiyana -siyana utano hwawo hunge hwakagwinyisa kwemene.

Ana adodori anokurudzirwa kuenda kuzvibhehlere achindopihwa mitombo amweni achibaiwa kubva kumikhuhlani yenhetamakumbo zvinobatsira .

Ana adori-dori anokurudzirwe kuhambiswe kuzvibhedhlere ngeabereki yayo. Amweni anovhenekwe. amweni opimwe uremu, amweni vopihwe mutombo ngekudonhedzerwe mitombo inorape mikuhlani yakasiyana.

Ana adoridori anokurudzirwe kufundiswe achiratidzwe mapopai. Zvinoape mudakaro, uye zvinovhure ndxondo, uye angenge achishekerera eichimbai funda kemene.

Ana mai achango kubare nanamai anendani anokurudzirwa aende kuchibhedhlere kunobaisa ndumure dzayo dzimweni dzichiringirwe pamweni ngekupihwe mitombo inorape mukuhlani inobate ndumure kwemene.

Ana adodori anokurudzirwa kuhamba muzvigwehleri amweni andovhenekwa ngemadhokotera , amweni arapihwe muhlani yakasiyana siyana ,vamweni vopihwa mitombo kwemhene .

Ana adoodori anokurudzirwe kuite mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekuimba, kutomhoka tomhoka, kurumba, kukaba mabhora, zvinovape mudakaro uye vafunde nzxondo dziri pamweni.

Anamai anendani neana adoodori anokurudzirwe kuhambe neana kuzvibhedhlera amweni anovhenekwe amweni oiswe mumabhokisi anenge achirindirwa ngemadhokodheya kana utano husina kuite kwemene.

Ana adoridori ikodzero yawo kuwaniswe fundo maringe ngezveutano amweni anohambiswe kuzvibhehlera ngeabereki yayo amweni onotarirwe mukhuhlani yakasiyanasiyana pamwe nekupiwe mutombo.

Rinenge jee damba igwinyiso ana adoodori anokuridzirwe kuhambiswe kuzvibhedhlera. Amweni anondobayiwe mitombo inochengetedza kubve kumikhuhlani yakasiyana siyana inobate ndumure.

Ana adoridori anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kundovhenekwe mukuhlani yakasiyana siyana ngemadhokodheya. Amweni anotarirwe meno, amweni anotarirwe meso. Ane meso isingambaioni anopuwe maboniboni ekuravisa.

Ikodzero yemuntu vese kuvaniswa zivo maringe ngezveutano. Antu vanokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kuti vanovhenekwe ndiana mukoti ngemadhogodheye. Amweni achiringirwe mikodo amweni ngemirenje inodzimba achipihwe mutombo hwemene.

Ikodzero yemuntu wese ,mukuru kana mudiki, muntu wese anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedleya kunovhenekwe mikodo, mirenje ,kutarirwe moyo pamweni ngekupiwe mitombo uye echiningirirwe echidzidziswe ngezvehutano.

Inenge jee damba igwinyiso remenemene anamai ane ndani nevachangobve kubare ndumure anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere kuko amweni anono ningirwe pamweni nekupuwe mitombo inonyaradze ndani imweni ngekusimbise ndumure iri mundani.

Madhokodheya ngaanamukoti anokurudzirwe kupfeke zvivhare nyara ngezvivhare muromo kudzivirire utano hwavo kubve kune mikhuhlani inopararire uye achengetedze utano hwevantu vaanonge achirape kwemene.

Kodzero yemuntu wese kunga achizwisisa maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhehlera ngekundaa dzinobatsirwe antu amweni unopiwe fundo, amweni oringirwe mikuhlani ngekupiwe mitombo kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aneruzivo mayererano nezveutano. Antu anopihwa mushina yekufambisa ngazi nemakodo, kana mirenje yakatsakatika patsaona. Mamweni anovheneke nxondo pamweni ngekupihwe mitombo

ikodzero yemuntu wese kunge achipangidzwa fundo maringe ngezveutano, vantu vanokurudzirwe kuhambire kuzvibhedhlere nekundau dzinobatsirwe antu nekupangidzwa fundo maringe ngezveutano amweni achipiwe mitombo inorape mikhuhlane kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuti aende kuzvibhedhleya kunoningirwe makodo murenje nenyara dzinenge dzakuwara mukati metsaona , zvinobatsira vantu vagare veziya maringe nezveutano wavo kwemene.

Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kunoringirwe mikhuhlani yakasiyana-siyana ,pamweni ngekupihwe mitombo, amweni achiringirwe mwoyo, amweni achitarirwe ndxondo, achiture mitoro yakaremera ndxondo kuti anhu asapenge kwemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera kunoringirwa makodo nekuringirwe mirenje nekuningirwe nyara dzinodzimba. Kuzvibhedhlere kune mishini yemhando yepamusoro yedera-dera. Imweni inoshandiswe kutarire mikhuhlane yakasiyana, antu opihwe mitombo vorapwa.

Kuzvibhehlera kune mhatso dxinobatsirwa antu inemishina yesainzi mishina iyi inoshandiswa kuvhenekwa ngazi mitundo yevantu veitsvaga mikhuhlani amweni opiwa mitombo inenge yakaninhirwa kwemene

Ikodzero yemuntu wese anogara mundaa mumakangi kuhambe kuzvibhedhlere kunopihwe pangidzo yezivo maringe ngezveutano. Amweni anotorwe ngazi amweni anoiswe pamadhiripi achivhenekwe mukuhlani yakasiyana.

Inenge jehe damba igwinyiso remenemene mundawu dzatinobveyi andu anokurudzirwe kuhambe kuchibhedhleya amweni onofundiswe maringe ngezveutano kopangidzwe fundo hambai nemikhuhlani yakasiyana siyana kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso remene -mene. Antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere kwaange mishina, yamhando yepamusoro yedera-dera. Imweni yemishina iyi, inoshandiswe kuvheneke maziso anenge ane tsanga, maziso asisaoni zvakanaka, antu opihwa maboni boni ekuonesa.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yepamusoro yepadera dera imweni iyi inoshandiswe kuvheneka kwe ndxondo kuvheneka kuriva kwemoyo imweni kuvhenaka makodo antu opiwa mutombo kuti apore.

Ikodzero yemuntu weshe kuhambe kuzvibhedhleri, antu anombaa hamba kuzvibhedhleri kunovhenekwe mikodo nekuvhenekwe meno, kutarirwe maziso kuti achiri kuona here, amweni anenge asisa one opiwa boneboni ekurapisa.

Kumbatso inorapirwa antu nekundaa inotengeswa mitombo kunofana kune motokari dzinohambisa antu kuzvibhedhlera kana antu ane mikuhlani isina kuita zvakanaka inoda kundoningirwa nemadhokodheya.

Kumbatso inotengesa mitombo iyi imweni mitombo inofano kungwarirwa panotondorera aifaniri kuiswa panopisha pisha ngekuti aifaniri kurohwa nezuwa zvinoita isashande kukonzera ukosha upararire.

Mimhatso inotengese mitombo inofanire kuparaira ngentaraunda nemagange. Kuitire antu ane mukuhlani isingadi kuendere kuzvibhedhlere anorumba kunotenge mutombo ombai kupora.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofana kuparararira mumaganga nemundaa kuitire antu akwanise kurumba kunotenga mitombo achihwe mikhuhlani, imweni asingakwanise kuhamba kuchibhedhlere .Zvinoite antu agare aine utano hwakanaka kwemene.

Mbatso inotengeswa mitombo inofanira kunge iri pajekerere kuitira antu ane mikuhlani anorumba kundotenga mitombo otomwa opora asina kuenda kuzvibhedhlera.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mitombo inofanire kungwarirwe iri pantu panotonhorere. Imweni yemitombo haifani kupishwa ngezuva inoshaishe hutano hweantu neashani nehutano hwendumure.

Mhatso inotengese mitombo, imweni yemitombo inofane kungwarirwe iri pantu panotonhorere ,aifaniri kupishwa ngezuwa, ngekuti inozoshaisha utano hweantu, ikatadza kuporesa mikhuhlani.

Zvitoro zvinotengeswe mitombo iyi zvinofanira kupararira munharaunda umweni nemaganga kuitire antu akahwa makuhlani anorumba kunotenge mitombo omwa opora asina kuende kuzvibhehlera .

Kumhatso inotengeswa mitombo mitombo inofane kugara panotondorera imwni aifaniri kupishwa ngezuwa nekuti aizoshandi zvakanaka inoite kuti utano hwevanthu hushaishike.

Zvitoro zvinotengese mutombo zvinofane kupararira mundau ngemumagange kuitire antu akwanise kuhamba konotenge mitombo kana ane mikuhlani isingadi kuendeswa kuzvibhehlera kwemene.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo mitombo imweni inofane kungwarirwa pantu panotonhorere. Kuitira kuti isapishwa ngezuva izokwanise kushanda zvakanaka kanaantu aitenga oishandisa.

Kumhatso inotengeswe mutombo mitombo inofanire kungwarirwe panhu panotonhorere aifani kupiswa ngezuwa ngekuti imweni ikapishwa ngezhuwa inotadze kurape antu zvakanaka antu akapararire ngeukosha.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofanira kunge zviri pakajeka kuitire kuti anthu akazwe mikuhlani isingadi kuhambirwe kuzvibhedhlere anorumbe kuuya kuzotenga mitombo mikuhlani yopera.

Kuzvibhedhlera mitombo yechizvino zvino inofanire kungwarirwa pantu panotonhorera. Imweni aifaniri kupishwa ngezuwa ngekuti inozoshaisha utano hweantu, antu akazotadza kupora.

Mhatso dzinotengese mitombo dzinofanire kupararire mundau nemumagange kuitire antu anenge achida kutenga mutombo. Anombairumba kundotenga mutombo, pasina kuhambe kuzvibhedhlera.

Kumbatso kunotengeswa mitombo kune antu inenge ine mabasa awo antu aya anobatsira vasharukwa amweni ape mitombo mekuvabatsira kutsanangura zvikora zvinodiwa maringe nemitombo iyi amweni kuningira mitombo yendumure.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kune mitombo inofanire kungwarirwe panotondorera mutombo iyi haifanirwi kupishwa ngezuva ngekuti ikapishwa ngezuva antu haazokwanisi kurapiwa mukuhlani.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, mitombo inofana kuiswa pantu panotonhorera. Imwene haifaniri kupishwa ngezuwa ngekuti inoshaisha hutano hwevantu vantu vakasapora ukosha upararire.

Mhatso inotengese mitombo inofanira kunge yakanyorwa yakakwenenzverwa zvemazvo kuitire antu akwanise kuiona iri pajekerere antu anonotenge mitombo ikoko zviri pamutemo kwemene.

Mimhatso inotengese mitombo inofanire kupararire ngemundaa nemumanhanga dzose. Kuitire kuti antu anemikuhlani isingadi kuhambe muzvibhedhlera anorumba kunotenge mutombo onwa vopora kwemene.

Mbatso inotengesa mitengo inofanira kunge iripanhu pakajeka kuitira kuti antu anorumba achiendotenga mitombo ngekuti imweni mikuhlani aifani kuhambira kuzvibhedhera antu anongotenga mitombo opora.

Kumphatso kunotengeswe mitombo, mitombo inofane kungwarirwa panthu panotonthorera. Imweni aifani kupishwa ngezuwa, ngekuti inoshaishe utano hweanthu, anthu akatadze kupora, akapararire ukosha.

Kumhatso inotengese mitombo, mitombo inofane kungwarirwa pantu pakanaka ngekuti aifanirwi kupishwa pishwa ngezuwa inoshaishe utano hweantu antu akatadze kupora kana kupararire mikuhlani.

Kumhatso inotengeswe mitombo imweni yemitombo inofanire kungwarirwa pandhu panotontorera imweni aifaniri kupishwa ngezuwa ngekuti inoshaishe utano hweanthu, anthu akazorware.

Zvitoro zvinotengese mitombo ,zvinofanire kupararira nenharaunda kuitire antu ane mikhuhlani asingadi kuhambire kuzvibhedhlere, anorumba ootenge mitombo, otomwa, opore.

Vashandi vekubandiko rezvehutano vanokurudzirwa kuhamba munda nemumagange achirape antu achivapa fundiso maringe nezvehutano zvinobatsira antu kuti agare achiziva maringe ngezvehutano hwavo pamwepo nekuvhenekwa mikuhlani yawo.

Ikodzero yemuntu weshe kuzvisiisa maringe ngezveutano. Antu anokurudzirirwe kuhamba kuzvibhehlere onopangidzwe fundo. Ashandi ebandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundau nemumiganga eifundise antu maringe ngezveutano.

Antu anofanira kuahamba mumagande achifundise antu maringe ngezveutano uye achifundise antu maringe ngezvemikhuhlani yakasiyana-siyana uye ngemitombo inoshanda kurapire mikhuhlani yakasiyana-siyana kwemene.

Ashandi ebqndiko rwezveutano vanokurudzirwa kuhambe mumuganga nemundu achifundise antu maringe nezveutano. Amweni achitore ngazi, amweni achivheneka mikhuhlani ngekupe antu mitombo inoporese kwemene.

Ashandi ekubandiko rezveutano anokurudzirwe kuhamba mundaa nemumangage achifundisa anthu maringe ngezveutano uyezve kufundisa adoridori maringe ngezveutano ngezvemikuhlani yakasiyana-siyana panweni ngekuapa mutombo.

Ashandi ebandiko rezveutano anokurudzirwe kuhambe mundaa ngemumagange achidzidzise antu maringe ngezveutano zvinoite antu agone kuchengetedze utano uye aziye ngezvemukhuhlane yakasiyana -siyana.

Ikodzero yemuntu weshe kutangidzwa fundo maringe ngezveutano. Antu anokurudzirwe kuhambe muntaa nemumagange, achiparidzira antu maringe ngezveutano. Antu achivhenekee mukhuhlani pamweni nekupihwe mitombo.

Ikodzero yemuntu wese kunge achipangidzwa zivo maringe ngezvehutano. Vashandi ekubandiko rezveutano vanokurudzirwe kuhambe mumaganga nemundau inogare antu achiaparidzira maringe ngezveutano. Zvinobatsire kuchengetedze mikuhlani kwemene.

Ashandi ebandiko rezvehutano anokurudzirwe kuhambe mundaa nemumakange achidzidzise antu maringe ngezvehutano. Ngezvemikuhlani yakasiyana-siyana uyezve ngezvemitombo inokwanise kurape mikuhlani kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene. Antu anokurudzirwe kuhambe kwanofundiswe ngezvehutano ane pamweni achiziya ngezvemikuhlani itsva, pamweni ngekupihwa mutombo.

Ikodzero yeantu eshe kunge eipangidzwe fundo maringe ngezveutano. Antu anoshande kubandiko rezveutano anofanirwe kuhamba mumaganga nemundau echiparidzire antu maringe ngezveutano uye kuvhenekwe ngazi pamwe ngekuape mutombo.

Ikodzero yemuntu weshe kunga achimbafundiswa maringe ngezveutano. Antu anoshanda kubandiko rezveutano anokurudzirwa kuhambe mundau nemumakanga achifundisa antu maringe ngezveutano ngezvemukhuhlani uye ngekuape mutombo.

Rinenge jee damba igwinyiso antu vanokurudzirwe kuhambe mundaa nemumagange. Panenge pachimbai fundiswa antu maringe ngehutano zvinobatsire kuchengetedze hutano, uye kuzinye mikuhlani yakasiyana-siyana ngemitombo yayo kwemene.

Ikodzero yemuntu wese kunge aine ziwo maringe ngezveutano antu ekubandiko rwzveutano anokurudzirwe kuhambe mumaganga ngemundaa achimbaifundisa angu maringe nvezveutano kwemene.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene antu anokurudzirwa kuhamba mumaganga nemundaa achifundisa antu maringe nezveutano kutore ngazi kuvheneka mukuhlani pamwe nekuvape mutombo.

Mukawo ngemukawo antu anoshande kubazi rezveutano anokurudzirwa kuhamba mumaganga nemundau achibatsire antu maringe ngezveutano. Anotore ngazi nekuvheneke mikhuhlane pamwe ngekupa antu mitombo inorape mikhuhlane.

Majaha ngendombi anamai nana baba anokurudzirwe kupangidze zivo maringe ngezvifundo zvepabonde. Imweni yezvirwere zvinooneke pabonde hazvirapiki. Antu anofanire kupangidzwe zivo agare achiziva kwemene.

Anamai naanababa ,anokurudzirwe kuhambe muzvibhedhlere asati asangana pabonde ,kunofundiswe maringe ngezvimikhuhlani inowanikwe pabonde yakaita seutachiwana hweAIDS ,utachiwana hweHIV, neimwe utachiwana inowanika pabonde.

Majaya nendombi munofanira kudzidziswe maringe ngezveutano wepabonde antu asati aita bonde anokurudzirwa kushandisa mabutiro anochengetedza kubve kumukhuhlani yakasiyana siyana inooneka pabonde.

Ana mai nendombi anokurudzirwe kunge ange echiziye ngezveutano hwepabonde amweni anonobaiwe mitombo inoitira asabate nhumbi chiripo ripocho izvi zvinodzivirire kuti asangibare bare ana zvisina tsaruko.

Majaha nge ndombi anofanire ku fundiswe maringe ngezve hutano hwepa bonde uye akwanise ku dzivirire mu kuhlani yepa bonde yakaita se edzi hiv uye nge imweni isingasa ziikanwi.

Majaha nendombi anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera anopangidzwe fundo maringe nezveutano hwepabonde kana asati aite bonde uye afundiswe nezve kudzivira mukuhlani.

Ikodzero yemuntu veshe majaha ngendombi anamai nanababa anokurudzirwe kunga achifundiswa maringe ngezvepabonde. Kudzidziswe kuite bonde rakachengetedzeke zvinota asabatwe ngemikuhlani yepabonde yakaita seedzi nemukuhlani yeechiivhi.

Anamai anofanere kufundiswa maringe ngezveutano wepabonde zvinoabatsire kuziya nguva yekuita ana amweni anobaiwa mitombo yekudzivirira kuti vasaita mimba.

Majaha ngentombi anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere onofundiswa maringe ngezveutano hwepabonde, achidzidziswa kupfeka mabutiro kana achiite bonde zvinodzivirire mukuhlani yepabonde yakaita se AIDS ne HIV.

Ana mai ane ndani nana mai achangobve kuzvara anokurudzirwa kufundiswa maringe nezvepabonde amweni apihwe mitombo inoita asabata mimba chimbi-chimbi kwemene.

Anamai anendani nanamai achangobve kubara anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlere kunofundiswa maringe ngezveutano hwepabonde uye kuvhenekwe gomarara rezvibereko. Zvinoadetsera kudziirira mukhuhlani kwemene.

Antu anoite mitambo anofanira kunge ane mishina inotakure amwenu kana azvodoka kana kukuwara arikumutambo, yakaita semibhedha inohambiswe munhu kuchipatara kana azvodoka.

Vantu vanoita mitambo yakasiyana siyana yakaita sekutomuka kukaba mabhora mitambo yemabhora enyara neanoikamhina anofana kunge ane tsvina inovachengetedza kubva kana akuwara.

Anthu anoite mitambo yakasiyana siyana yakaite sekukaba mabhora mitambo yemabhora enyara kutuhwina nekutomuka tomuka anofanire kunge ane mabhandiji ekusunga nyara kana dzasvodogoka achikuwara paanoite mitambo.

Antu anoite mitambo yakasiyanasiyana yakaita sekukhaba mabhora ,kutomuka tomuka , kutuhwinha ,munofanira kuwane mitombo kuitira arape anhu anenge avhunika mukutamba mitambo.

Antu anoite mitambo yakasiyana siyanaanokurudzirwe kunge aine mitombo yekuzoshandisa kana achinge ashodogoka, paanenge achiite mitambo yakaita sekukhaba mabhora ,kutuhwina kutambe mabhora enyara. Zvinobatsire kuti abatsirike.

Antu anoita mitambo anofanira kunge ane mitombo yakasiyana siyana amweni anofanira kunge ane mvura ine chando kuitira kuti aise panenge pavhinika ruoko rotoita zvakanaka.

Antu anoite mutambo yakasiyana siyana anokurudzirwe kunge aine mitombo ngekuti amweni anenge echisimudze simbi ngenyara mumweni achipushe shimbi ngenyara amwrni akasvodogoka anopiwe mutombo iyi ozohambiswe kuzvibhedhlera.

Vanthu vanoite mitambo yakasiyana siyana yakaite sekukaba mabhora kutomuka tomuka ngekurumba uye mitambo yenyara anokurudzirwe kunge ane mitombo kuitire amweni anenge akuwara kana kuzvodogoka anopiwe mitombo.

Mvura mutombo, vantu vagunyisirwe kuti vamwe mvura ngekuti mutombo. Vantu vanoite mitambo yakaite sekutomhoka tomhoka, kurumba kukaba mabhora, kutamba mabhora enyara vanokurudzirwa kumwa mvura nekuti inoite mwere ugare wakagwinya.

Vantu vanoite mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekukaba mabhora, kutuhwina, kutomhoka, kutamba mutambo wemabhora enyara anokurudzirwa ngevantu vemitombo kuitira antu anenge avhunika anopihwe.

Kuzvibhedhlere kwaange michina inoshandiswe yemhando yepamusoro yedera dera imweni yemichina iyi inoiswe panyara yemunthu madhokodheya otoona zviri kuzwe munthu onyore pashi omupe mitombo.

Muzuva anyashi kwave nemichina inoshandiswe imweni michina iyi inoshandiswe pamafoni etu ,antu ototsvaga ruzivo maringe nezvemukuhlani otorapirwe opora.

Mitombo yekudhaya mitombo unoshanda kwemene. Anthu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape. Imweni inoponese chiriporipocho. Anthu anofana kunge neziva vasharuka pakushandise mitombo iyi nekuti imweni inoshaishe utano anthu akasapora.

Mutombo yekudhaya mutambo yakabai naka kwemene antu mundau dzatinobve nge muma gange amweni ave kuirima pa mhatso yavo ngekuti inobatsire imweni ino batseri kurape mi kuhlani ye besha imweni ino detsera kurape mutumbu muno shinyira .

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Masharukwa ekudhahaa imweni aite yekurya imweni aite okutswanya tswanya odhibanisa ngembidzi dzomuti yogadzire mutombo inofahlaidzwe pamoto antu omwa.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inorape. Imweni inoonekwa mumagwasha ari pedo ngemhatso yatinobveyo asi antu anokurudzirwe kunge pane zivo ngekuti imweni yemitombo iyi inokonzera hosha ipararire.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemeni imweni imweni yairyiwe semichero antu atopore imweni yaitorwe mashakani nembudzi dzemiti dhibanisa yoiswe mvura yofashaidzwa antu otomwa opora.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inoshande. Imweni inoonekwe mumagwada ari pedo ngekumhatso kwetinobveyo, antu vanotore mashakani vodhibanisa ngemvura ofashaidza otomwe opore.

Mitombo yakudhaya, mitombo yakanaka kwemene. Imweni inoonekwa mumagwasha ari pedo nemhatso yedu yatinogare. Antu anokurudzirwe kunge ane zivo yeasharukwa maringe ngezvekushandise mitombo iyi ngekuti imweni inoyera.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda zvemene. Asharukwa ekudhaya ndiyo imweni yemitombo yavaishandisa, amweni achiirya ngekuti inosimbisa mitezo, imweni ingwinyisa nyama ngemuviri, antu orega kubatwa ngezvirwere.

Mitombo yekudhaha mitombo inoshanda kwemene. Mitombo iyi Inorape antu chiriporipotyo. Imweni inowanike mumaganga atinobveyo. Antu anofanire kunge aineziye mitombo iyi ngekuti imweni inoshaishe utano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene yakaita segavakava. Imweni inoshandiswe kugadzire mitombo inokweshe mazino, imweni mitombo inoshandiswe kugadzire makanda kana akwasharara.

Mitombo yekudhahaa mitombo inoshanda zvemene imweni yemitombo iyi andu akuita yeku irima achiitare zvakanaka nekuti mitombo iyi ngokuti mitombo iyi inodiwe zvakakosha ngokuti imweni inorape mikhuhlani isisa kujairika neyaka jairika.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene . Imweni yemitombo iyi antu ava kuita yekurima mumhatso yavanogara imweni achiita yekutengesa. Mitombo iyi inoshanda zvikukutu ,ngekuti dera kwashaurwa, imweni inosimbise mwiri .

Mitombo yekudhaa mitombo mitombo yakanaka kwemene. imweni yemitombo iyi inoryiwa, imweni yemitombo iyi inobikwe. Imweni inodhibaniswa ngemvura anhu omwe mvura.

Mitombo yekudhaya mitombo yakambatinakira mitombo iyi yaishandiswa ngeasharukwa. Amweni aiita ekurya inosimbise mitezo kunyange mazuva anyamashi antu anoshandise mitombo iyi kusimbise mwiri kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, imweni mitombo iyi yakuiswa mumabhotoro, mumapurasitiki imweni yakutengeswe muzvitoro zvinotengese mitombo ngekuti antu yechiyungu anoide mitombo iyi kwemene.

Kurya kwemichero yekudhaya kunokurudzirwa, ngekuti michero iyi inogwinyise nyara, imweni inogwinyise mikodo, imweni inogwinyise mirenje. Kurya uku hakuna kushata antu anokurudzirwe kurya ngekuti kurya kuneutano.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi. Imweni yemitombo iyi yaakuiswa muzvibhotora, imweni yaakuiswe mapurasitiki imweni mumabhokisi ichitengeswa kuzvitora zvinotengese mitombo kuti antu anoida atenge.

Mitombo yema zuva akudhaya mitombo ino shanda kwemeni imweni yemitombo iyi yakuiswa muma bhokisi imweni muma pakiti imweni muzvi bhotora yei tengeswa ku zvitoro ngekuti ino diwa nge andu echi yungu.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene, imweni yemitombo iyi, inoryiwe kusimbise mwiiri, imweni kusimbise anamai ane ndani. Mitombo iyi, yakakosha kwemene, ngekuti inorape zvikurusa.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Imweni yavakuiswa muma bhotora, muzvipakiti ,imweni yakutengeswa kuzvitora ngekuti inorape makanda akakwasharara, imweni inorape mitombo kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Imweni yemitombo iyi inoryiwa sechikhafu, antu otopora. Imweni inosimbise mitezo yaanamai ane ndani. Imweni inotoore kuti dzisavhomoke-vhomoke kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kunge aine fundo yepamusoro yedera-dera kana achishandisa mitombo iyi ngekuti imweni inogona kushaisha utano hweantu, antu ukosha hukapararira.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni inosanganisira mashakani embiti, imweni inosanganisire maruwa, mitombo iyi inodhivaniswa ngemvura, imwe yofashaidzwa pamoto antu otomwa mutumbu monyarara.

Mitombo yekudhaya mitombo yakakosha kwemene, imweni yakaita semugwavha asharuka aitore mashakani odhivanisa ngemvura, ogadzire mutombo unorape mukuhlani yebesha neimwe inorape mitumbhu munoshinya shinya kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, imweni mitombo iyi inoryiwe, imweni inotorwe mashakani yodhibaniswa ngemidzi yemiti, vantu vofashaidza pamwoto, antu onwa.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni mitombo iyi ino dyiwa imweni ino dhubaniswa nge mvura antu omwa kuti uzwe zvakanaka mukuhlani wotopera kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene imweni yemitombo iyi imweni iri mumabhotoro imweni mumapirasitiki imweni yavakutengeswa muzvitoro zvinotengeswa mitombo ngekuti inoshanda kwemene.

Mitombo yakudhaya, mitombo inoshanda gwemene. Antu vanokurudzirwa kushandise mitombo iyi nekuti inorape mikuhlane yakasiyana siyana. Amweni anoite yekudle, amweni vanoite yekukabanise ngemvura onwa ,antu otopora gwemeni.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda kwemene. Imweni yaitorwe kubva kumashakani ngembudzi dzemiti antu odhibanise ngemvura ofashaidze otomwe orapirwe mikuhlani webesha imweni mitombo inobaya baya kwemene.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti imweni inowanike peshe peshe antu asingaripe muripo wokushandisa mitombo iyi kwemene.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene .Imweni yemitombo iyi ,mitombo inorapire antu kubve kumikhuhlani yakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi , ngekuti inoporese. Imweni antu aakuite ekurima padzimhatso dzayo.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo mitombo iyi anofane kunge ane fundo yepamusoro yedera dera. Imwe yemitombo iyi inogone kushaisha utano hwevantu hukosha hukapararira.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ngekuti inowanikwe mumagwasha aripedo nekumhatso yatinogara, imweni yakachipa. Anhu anokabanisa ngemvura mikuhlani yotopora.

Mitombo yakudhaya, mitombo inoshanda gwemene, vasharukwa vakudhaya ayirya mitombo iyi kusimbise muiri yayo inge yakagwinya kunyange mazuva anyamashe antu vachiri kudyira mitombo iyi kuti igwinyise miiri yayo.

Mitombo yekudaya mutombo inoshanda kwemene imweni yemitombo yakaita segavakava kukabaniswa ngemvura yopuva zvipfuyo zvakaita sehuku dzomwa dzopora. Imweni inokabaniswa nemvura yopihwa antu omwa opore mutumbu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anofanire kunge aine ziwo yepa yepamusoro yedera dera ngekuti imweni yemitombo iyi inoshaidhe utano hweantu.

Mitombo yekudhaya mitombo ino shanda kwemene antu ano kurudzirwe kushandise mitombo iyi asharuka ekudhaya amweni ayi tore mashakani embuti odhibanisa nge mvura otomwa opora.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene. Kunyanya-nyanya gavakava rinoshandose kugadzire mushonga unokwesheswe meno. Imweni nemishonga inoshandiswe kuzora makanda akakwasharara antu opoda.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda imweni yemitombo iyi inoryiwe imweni yakaita segariki inoryiwe ngeantu antu anokwanisa kuibikire muchikafu orya .

Kurya kwokudhaya kurya kunogwinyisa mwiiri. Antu anokurudzirwe kurye kwekudhaya, ngekuti michero yekudhaya, imweni inogwinyise mwiri, ana okura ari zvigwindiri, uye asharukwa mitezo yosimbiswa.

Mitombo yekudhaa mitombo yakanaka kwemene. Antu anoshandise mutombo iyi ngekuti imweni inorape mukuhlane yebesha. Asharuka aitore mashakani pamweni ngemidzi odhibanisa ngemvura ogadzira mutombo.

Mitombo yekudaya, mitombo inoshanda gwemene. Imweni mitombo iyi inowanikwe mumagwasha, imweni inowanike pamhatso patinobveyo. Antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi ayeneruziwo nekuti imweni yemitombo iyi, inokwanise kushayishe wutano.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi ngekuti inowanikwe mumagwasha ari pedo nesu uyezve yakachipa antu anongokabanisa ngemvura otomwa.

Imweni yemitombo yekudhaya miriwo inoryiwe. Anhu anotemhe miriwo iyo osuka-suka, otoibike pamweni ,otorya otopora kwemene.

Mitombo yekudhaha mitombo inoshanda kwemene asi inoda munhu aine ruzivo we asharuka ngekuti imweni mitombo iyi ino kwanise ku shaishe utano hwe antu ika shandiswa zvisiriri zvo kwemene.

Mitombo yekudhaa mitombo inoshanda kwemene. Mazuva anyamashi antu haachanyanyi kuishandisa asi amweni inoshanda inotengeswe kuzvitoro zvinotengese mutombo. Yakaiswa mumapakiti imweni yakaiswe muzvibhotora.

Mitombo yekudhaha mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwa kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana-siyana. Mazuwa anyamashi antu avekutorime mitombo iyi ngekuti inodiwe ngearungu.

Gavakava mutombo unoshanda kwemene. Gavakava rinodhubaniswa ngemvura rofashaidzwa rogadzira mitombo unorape mitumbu uye unorapa makanda anenge akwasharara kwemene.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene imweni yemitombo iyi inorimwe kumapurazi ari kumweni kuitire kuti anthu azotenge mitombo iyi imweni inonasurudzwe kuite mitombo yemazuwa anyamashi.

Mitombo yechinyakare mitombo yakanaka kwemene amweni anotore mashakani wanosisa ngemvura wofachaidza pamwoto otomwa ngekuti unenge wawa mutombo unorape ngohlani yebehla imweni inorape ngohlani inodzimba.

Mitombo yechinyakare mitombo inoshanda kwemene. Imweni inowanikwe mumagwasha imweni pamatombo. Antu anokurudzirwa kunge aine zivo yemitombo iyi ngekuti imweni inoshaishe utano hwevantu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anofanire kunge aine zivo yeasharukwa ngekuti imweni yemutombo iyi inoera, antu aangofaniri kutema peshe -peshe.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene, imweni yemitombo iyi inowanikwe mumakwasha asi antu hafaniri kungo temha asingazivi asharukwa ngekuti imweni mitombo iyi inoyera.